Papa mpanimfoɔ mmienu. Baako te hɔ a baako gyina hɔ. Baako no ara a ogyina hɔ no ɔreboa nea ɔte hɔ no ama no ayi ne ti. Na wohwɛ a, n'ano abere yie.

Maamefoɔ mpanimfoɔ mmeɛnsa a wɔkuta nkwadaa gyina pono a ɔbaa baako ne barima baako retwerɛtwerɛ nneɛma wɔ mu. Mmaa no nyinaa wɔ duku bɔ wɔn ti.

Mmarima ɔmɔ akata wɔn hɔ nyinaa ɔmɔ kuta adeɛ a ɛdi nsuo gu aduaba no so aduaba no wɔ fom na ɛkwan nso deda nteamu.

Abibifoɔ mmarima bebiree. Wɔgyinagyina hɔ. ebi hyɛ ntaade fufuo, ebi nso so hyɛ ntaade tuntum. Ebi bɛn ɛpono hue bi nso so mmɛn ɛpono ho. Wɔaboa wɔn ano wɔ baabi baako.

Mmorɔfo a wɔaboaboa wɔn ano wɔ nkuokuo mu. Mmaa ka ho, ɛna mmarima nso ka ho. Ɔbaa baako gyina ne nan so a ɔne wɔn nyinaa rekasa.

Abibifoɔ a ntɔkwa asi wɔn ntam. Ɛbi kuta afidie a ɔde retwa deɛ ɛrekɔ so no. ɛbi afa akonnwa a ɔde rebɔ ne nua. Ɛbinom hyɛ fufuo. Binom nso hyɛ tuntum.

Aborɔfo nnan, mmaa mmiɛnsa, barima baako. Barima no hyɛ adeɛ wɔ ne nsa, wɔn nyinaa nso hyɛ ataade fufuo. Ɔbaa baako kita twerɛdua a ɔde retwerɛtwerɛ ne nsɛm a wɔn nyinaa ɛreka no.

Adesuafoɔ a ɔmɔ te ankonnwa so ebi ɛsum wɔn ano ebi nso kuta ɔmɔ suadeɛ ebi hwɛ benkum ebi hwɛ nifa ɔmɔ nyinaa te hɔ din.

Nkwadaa a wɔhyɛ Abibifoɔ ntaadeɛ a wɔhyɛ agudeɛ a ɛbɔ wɔn ti ne wɔn kɔn. Wɔabue wɔn ano a wɔreto nwom. Wɔnhyɛ mpaboa.

Akonnwa, nea wɔtena so no yɛ tuntum. Ɔpono a cup si soɔ. Nhwiren, fam a ɛyɛ fɛ yie. Nhwiren no bi wɔ ade tuntum mu.

Mmeranteɛ a wɔgyina afidie so. Ɛbi hyɛ tuntum, ɛbi nso so kuta frankaa a ɔrehinhim, na wn nyinaa ama wɔn nsa so akɔ soro. Bi nso rebɔ wɔn nsam.

Nkwadaa a wɔredi agorɔ, wɔte nkonnwa so, nanso baako a wɔadi dɛm no te deɛ ɛboa no ma ne kɔ ba no mu, wɔte pono ho a yɛahyehyɛ nneɛma wɔde redi agorɔ no.

Ɛmberantiɛ a ɔmo abɔ yie paa. Ɔmo gyina twene bi enim. Ɔmo de adeɛ abɔ ɔmo ti, ɔmo de sradeɛ afa ɔmo ho. Mienu ɛɛhwɛ baako enim. Nipa bebree etwa ɛhɔ ehyia.

Aborɔfoɔ mmiɛnsa, ɔbaa baako, barima panin baako, akwadaa nso baako. Nhyiren wɔ wɔn akyi. Akwadaa no kita ade a ɔde di agorɔ.

Mmeranteɛ a wɔgyina afidie a asɛe ho a ɛbɛn efie kɛseɛ bi. Mmeranteɛ yi kuta afidie a wɔto de kum nnipa akɛseɛ mmienu. Mmeranteɛ yi yɛ aborɔfo.

Mmeranteɛ ne mmabaawaa a wɔatena ase wɔ akonnwa so a ɛpono si wɔn anim. Abɛɛfo mfidie a wɔde sua adeɛ nso so sisi wɔn nkyɛn.

Abusua a wɔte ntoma so wɔ fam redidi. Aduane no gu kyɛnse mu a wɔakyɛ a obiara regye ne deɛ. Maame no rekyerɛ firi ne nsa benkum so ba ne nsa nifa so. Ahaban gu ne nkyɛn.

Efie a ɛmu yɛ fɛ a wɔde ahyɛnsodeɛ tuntum ne fufuo ayɛ mu. Nkonnwa si mu. Nhwiren nso so wɔ mu bi. Nkonnwa a ɛsi mfimfin nso wɔ hɔ.

Nnwomtoni a ɔreto nnwom. Ɔhyɛ atadeɛ tuntum a fitaa wɔ mu. Mmayewa ne mmeranteɛ a wɔtete hɔ. Ebi gyina hɔ a wɔreboa no ma no ato ndwom no. ebi hyɛ tuntum, na akonnwa no nnuraho no yɛ tuntum.

Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔn ani agye yie, wɔkita frankaa wɔ siem. Wɔreteatea mu. Wɔama wɔn nsa so akɔ soro. Anigyeɛ wɔ wɔn anim. Ne sereɛ nso so saa ara.

Mmarima a wɔredi agorɔ. Ɛbi gyina akyire, ɛbi nso so gyina mfimfini. Mmienu no a wɔgyina mfimfini no, wɔn nyinaa wɔ adeɛ hyɛ wɔn ti. Wɔwɔ bi nso hyɛ wɔn nsa. Baako akoto a n'ani abere a ɔrebɛto ne nsa.

Mmeranteɛ, Abibifoɔ mmeranteɛ a wɔkita aboa wɔ wiem. Ɛbi kita nnua ne nkrantɛ. Wɔn nsa wɔ wiem. Ɛbi wɔ duku a wɔde abɔ wɔn ti. Ɛbi nso so kita nhwiren wɔ wiem.

Mmeranteɛ a wɔretwa maame ne papa ne nkwadaa bi mfonin wɔ nsuo ho. Frankaa bebree wɔ wɔn akyi.

Maame mpaninfoɔ a ɔmo yɛ aduane. Ɔmo asɔ gya ɛwɔ kolpɔt mu a bidie egum. Kolpɔt ne yɛ ɛnan, nkyɛnsee deɛ beberee. Maame panyinmu baako kita kwantere a ɔde nu adeɛ mu ɛwɔ kyɛnsee mu. Nea ɔka ne ho no ɛhwɛ.

Mmeranteɛ a wɔresi akansie wɔ nsuo so. Wɔte kodoɔ mu. Wɔde dua reboa wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔde bɛtumi apia kodoɔ no akɔ n'anim.

Hyɛn gyinabea, mmarima a wɔrehyehyɛ nneɛma gu hyɛn ne mu, ɔbaa a ɔoa nneɛma wɔ ne ti so, ababaawa a akwadaa hyɛ n’akyi.

Adesuafoɔ a ɔmɔ di agorɔ ɔmɔ kuta adeɛ fufoɔ wɔ ɔmɔ nsam a ɔmɔ de to nsuo no mu ɔmɔ nyinaa nhyɛ mpaboa ɔmɔ kandifoɔ ɛboa ɔmɔ ama ɔmɔ ayɛ mmiɛnsa gyina wɔ a ɔmɔ nyɛ hwɛ.

Nkramofoɔ mmarima, wɔn nyinara hyehyɛ ataare fufuo a duku bɔ wɔn nyinaa ti, binom anim yɛ sereɛ, binom nso anim nyɛ sereɛ, wɔn nyinaa .

Bronin baako a sereɛ ahyɛ n’afono mu ma, ɔde ne nsa ato ɔbaa bibini ne ne ba kɔn mu. Barima bibini nso bɛn no a bronin ne nsa da ne kɔn mu.

Mmarima ketewa a ɔmɔ bɔ bɔɔlo ɛwɔ nsuo mu ndua bebree wɔ ɔmɔ nkyɛn ɔmɔ yɛ mako mako nsia baako a ɔka hɔn ɛba.

Nnadeɛ a egugu fam. Ebi yɛ akɛseɛ, ebi nso yɛ nketewa. Mmoba ne nnɔteɛ a yɛde asi adeɛ a ɛkɔ wiem. Ɛnnadeɛ etuatua so. Afidie a yɛde fa nneɛma a ɛyɛ fufuo ɛnso so si nkyɛn.

Ɔmampanin a ɔrekyia etitirifoɔ, wɔn nyinaa hyɛ ataade tuntum. Deɛ ɛhyɛ mfimfin ne yɛ fufuo. Baako kita kyɛ a ɔde ato ne yefun so, ɛ .

Hyɛn a ɛtu kɔ wiem. Nnipa bebree ɛrekɔ wiemhyɛn ne ho. Binom ntumi nnante yie. Wɔn nyinaa nso ahyɛ adeɛ wɔ wɔn hwene.

Mmea, mmayewa baanu a wɔte hɔ; ɔbaako te akonnwa so na ɔfoforo te fam. Na nea ɔte akonnwa no so no kita afe a ɔɔde apae nea ɔte hɔ no ne ti ho a ɔrebɔ ne ti ama no.

Nkwadaa bebree a wɔwɔ ɛdan a wɔnsi nwieeɛ mu. Maamefoɔ mpanyinfoɔ, papa a ɔkuta adeɛ wɔ ne nsam a adeɛ no ɛ dane ne ho, na ɛde anigyeɛ abrɛ nkwadaa ne mpaninfoɔ no nyinaa.

Mmorɔfo nkwadaa ɔmɔ kuta ɛsua deɛ ɛte ɛpono hɔn ɔmɔ nyinaa ɛyɛ mmeayaa mmiɛnsa ɔmɔ nyinaa ani abire a ɔmɔ kan.

Dwa mu a yɛtɔn nneɛma, mmaa mmiɛnsa na barima baako, mpaboa na mmaa yi ɛretɔn, baako ɛretwa mu na baako nso ɛrehwie nneɛma no afiri bɔtɔ ne mu agu fam.

Ɛfunu adaka. Yɛde ntoma fufuo asɛ mu. Ɔbarima a ɔno nso hyɛ ataade fufuo ɛte ɛfunu adaka no mu. Papa panin mu bi nso so de ne nsa ato abranteɛ no a ɔte ɛfunu adaka no mu no. Mmarima beberee ɛwɔ hɔ. Ɔbaa baako a ɔkuta kasafidie no ɛrekasa.

Mpanimfoɔ bi a wɔnim de gyina papa paninmu bi a ɔyare nkyɛn. Animf, animadefoɔ no nyinaa nso so akata wɔn anim. Wɔn ho nyinaa. Bako kita twerɛdua a ɔde rekyerɛwkyerɛw nea obenya nyinaa afi nea ɔyare no ho.

Mmeranteɛ mmienu a wɔn mmienu nyinaa hyɛ atade soro fufuo. Baako ti afu yie. Ɔkuta adeɛ a ɔde repepa fam. Baako no nso gyina ɛpono ho a ɔkuta n'adeɛ a ɔde repepa so.

Nkwadaa ɔmɔ dua adeɛ ɔmɔ kuta adeɛ ɔmɔ di sa dɔteɛ tuntum no bi ɔmɔ wɔ nsuo nso si ɔmɔ kyɛn neɛ ɔdi mfimfini no ɛhwɛ neɛ ɔdi ne benkum no so.

Hyɛn a ɛfa nnipa, aborɔfo tete hyɛn ne mu, bibini baako te nkyɛn. Gyata a ne ho yɛ hu da nkyɛn, na nnua bebree nso wɔ hɔ.

Mmarima a wɔn ani abere reyɛ adwuma. Wɔretu sika kɔkɔɔ wɔ fam. Wɔn ho nyinaa ayɛ fi, nnɛteɛ no nyinaa nso ayɛ kɔɔ. Wɔkuta nneɛma a ɛfa nsuo ɛba baabi a wɔretutu amena no.

Mmea ne mmarima mpanyinfoɔ a ɔmɔ asasanteni ɛwɔ beaeɛ bi anim ɔbi ton adeɛ a wasua wɔ ne tire so.

Nneɛma yɛdi yɛ aduane nneɛma ɛyɛ dɛ ɛgu nneɛma yɛdi kura saa nneɛma yɛ mmaranteɛ ne mmabawa nyinaa ɛwɔ hɔ di dwa ɔmɔ di dwa no wie ɔmɔ akɔ wɔn anim ɛdi akɔ akyerɛ at tua ka.

Mmarima a wɔte wɔn akonnwa so. Wɔretu sika kɔkɔɔ. Mfidie a ɛmu yɛ duru na wɔde retu. Nsuo no nyinaa ayɛ kɔɔ.

Mfidie akɛseɛ a yɛdetutu sika kɔkɔɔ. Baako wɔ hɔ a etutu a na ɛdeɛgu baako mu na baako no ɛdekɔ. Amena kɛseɛ bi ɛda hɔ.

Egya ɛɛdɛ ɛwɔ kwan ne mu. Mberantiɛ ɛne mbabaawa bebree edie mirika efiri egya ne kyɛn. Ebi soso aboa ɔmo ano egyina beebi baako.

Mmaa mpanimfoɔ a wɔde adeɛ abɔ wɔn ti, agudeɛ gu wɔn kɔn, na wɔhyɛ ntadeɛ a akokɔsradeɛ kakra nso wɔ mu, ɛna kɔkɔɔ kakra nso wɔ mu. Wɔn nyinaa kita adew wɔ wɔn nsam. Wɔn ani agye yie.